N nyɛ ka gamo bee sarati n tum dama n nyɛ ka loori shɛli lu n do yaɣali ha ka loori shɛli mii maɣalim n ʒi niɛma ʒiya ka n nyɛ ka nyohi yi polo zaa ka ban su lala yaɣali ŋɔ kana ni bi ti nyɛ din bɛ shɛm ka ʒɛya

Anfooni ŋo puuni n nyɛ ka bia mini o ba biɛla dibu shee ni bi nyu tii n nyɛ ka bia maa ŋmaala paanu n zaŋ niŋ o ba nolini ka o ba yaagi o noli n zaŋ gbabi paanu maa ka bahi lari

Salo n bɛ kom ni n paɣari salima dabba nyɛla ban bɛ kom ŋo ni ka paɣaba gba nyɛ ban bɛ di puuni bi zaa nyɛla ban zaŋ ŋmana n paɣari salima ŋo ni bi yihi salima ŋo ka chɛ kom ŋo

Anfooni ŋo puuni nyɛla salin boɣali puuni Anfooni ayi lihi di puuni n nyɛ ka niraba galisi pam shab toori kom niŋdi mashini puuni ka shab toori tankpaɣu niŋda ka shab mii gbubi pingaasi nim gba gbira ka shab mii yiɣisi zani zuɣusaa n yuundi taba ka shab mii bɛ kom maa ni